Nyɔnuvi wɔme eve kple ɖevi wɔme etɔ̃ tɔ ɖe filin station dzi gbɔ. Eŋu grin le woƒe ŋkume. Ŋutsuvi ɖe le moto s moto dzi kɔ nane abe ko nane abe avɔ kɔkɔ da ɖe ŋkume motoa kum.

Yevuwo wo dɔ wɔm. lada le wo gbɔ. Trɛ trɛla hã le woƒe ŋkume. Ŋutsuvi ɖeka ŋutsuvi ɖeka kple ŋutsuvi ɖekae nye blak kple nyɔnu nyɔ nyɔ yevu ɖeka wo dze ɖom ne eyi woƒe megbea yevu wɔme eve wo dze ɖom tso nane ŋu.

Edzo lé aƒe kple eŋu sugbɔ le filing station me. ame geɖewo , eŋu, eŋuwo fia eŋuwi fia ŋutɔ. Eŋu ɖewo yiyim gbɔgbɔm. Ame ɖewo hã emɔa crosim. Edzoa tɔ nu ɖe sia ɖe. Naneke meli ya nya kpɔ o.

Ɖevi woame etɔ̃ dze klo, nutsu aɖe kpɔm, wo katã wo nutsua kpɔm be nu ka wɔm nutsua le. Ŋutsua ko waya kɔ kɔ dadam ɖe nane me. Etsi etsi bɔtel hã le gbɔ, mat le anyigba.